Silimiinsi n laɣim zaya bɛ piɛla foolii n gbibi kamara nima makuro fooni nima n tamya ŋɔ ka bɛ zanzaya sooja nima m biɛni doo yela puloova sabinli ka pili zipil'sabinli.

soojanima n-laɣim zaya ŋɔ loori m-be bɛ nyaaŋga la loori piɛlli n-nyɛ li tihi n-za bɛ nyaaŋga la soojanima ŋɔ yɛla yunifɔmnima silimiinsi be bɛ puuni ka gbansabila gba lahi beni bɛ gbubila malfanima

Niriba n piɛ foolii n chena bɛ ʒila bin ʒee kodaɣarini ka bɛ tom cheni ŋɔ tihi m be bɛ nyaanga la yiya be bɛ nyaanga ka bɛ so so jinjiɛm sabinli ka ye liiga ʒee.

daa ŋɔ ni yaa niriba beni palli n doya ŋɔ loorinima n gariti ŋɔ ambirɛɛlanima n za n-zaya ŋɔ niriba ku chanimi paɣaba mini dabba polli n zaya ŋɔ samboori lahi beni ka yiya ku pe m-beni

duu ŋɔ ni yaa buku nim n bɛ sheelf ŋɔ ni la kuɣusi biɛni gilaas teebuli n ʒɛya ŋɔ ka duu maa nyɛ du piɛlli pilo nim n doya ŋɔ laati n nyaɣasiri ŋɔ

Dabba n laɣim be teekuni la kom n doya ŋɔ tankpaɣu laha biɛni tihi m biɛni la yino gbibila bolli n ŋmɛra bɛ yino zami o yela niɛn'ʒehi jinjiɛm ʒee ka liiga ʒee.